Omwisuka ali mu lyato, ali kuseyeya nga alikugya ku bukalu, agemye enkasi elimulangi ya yellow, nh'elyato lili mu langi endheru nhe ya kasayisayi. Nga ayambeire olugoye olwa kilagala. Mu maiso ge eriyo enhumba eya langi endheru nha mabati amayufu.

Omusaadha ali kuvuga elyato nga ali kwila ku bukalu nga ali mu lugoye olwirugavu, n'empale endirugavu nga agemye enkasi mu mikono gye.

Amaato amangi gali kumbali kw'enandha, bagasibye. Gali mu langi eya bululu ne ndheru galiku obugoye obuli mu langi endheru ne ya kyenvu.

Endhovu diri ibiri enhenhe dhiri kutambula mu kibira ekirimu eisubi erya kiragala. Endhovu dirinha amayiga ameeru.

Abeisuka nha bagunha nga bali kukina amakina age byobughangwa nga besibye amaghu age bisolo basiba ne bintu ebyeru ku mitwe gya bwe.

Embidhi eli mu kiyumba kyayo, efulwimyayo enhindo kuliya nga erina kyeri kughuniza. Ekiyumba kya bibawo kirineine enhumba eya matafali.

Ebibokisi bye bayiramu endhoki nga biri mu langi eya kyenvu, babisibye ku miti nga biri kulengedha. Emiti egiri mu langi eya kiragala.

Ebivaalo ebyo mu bigere nga bili mu langi eya kyenvu, emyufu, endhirugavu nga ghagti ghabyo ghaligho olunonhi olwemereiza omugulu omulala.

Amayumba abiri, elindi liriku amabaati aga kasayisayi, elindhi liriku amabaati amakaile. Mumbali omw'enumba eriku amabaati amakaile eriyo ekipipa ekiri ghangulu ekighanikiibwa mu maiso gaago ghaligho ebigogo

Omwoki ghemamba yenkoko nga ali ku gyokela ku kyuma ekya masanhalaze. Omwoki ayambeire ekivalo ekyeru. Ghaligho nakandhi akali mu langi eya kilagala.

Ekibuga kilimu ebizimbe ebili mu langi endheru kili kumbali okwe nhandha elina amaadhi aga bulu, einhuma gha kyo eriyo olusozi oluli mu langi eya kitakataka.

Omusuubuzi ogh'amatooke ataile amatooke ku gaali, ali kusiringisa, ayambaile akasa nkwagha kali mu langi ya kyenvu nh'mpale enimpi eri mu langi eya kitakataka. Mu maiso ge gaali mulimu olugoye oluli mu langi endhirugavu.

Ekizimbe ekighanvu mumbali mwa kyo ghaligho omulongoti omughanvu oguligho. Ghansi owekizimbe ghaligho amamotoka agali mu langi endheru agali kubitawo.

Omusaadha ayambeire enkofira ku mutwe na katisaati akeru nga ali kuzanhisa ebintu bisatu mu mikono gye nga musanhufu inho.

Omusaadha omutuunzi ogh'ekyalaani ali kutunga olugoye, einuma ghe eliyo abakyala abaliyo abambaile engoye edhendhaghulo, oghundi ali mu lugoye olwa kyenvu n'akafulano aka kyenvu oghundhi yaba mu lugoye olumyufu.

Omuntu atyeime aghali ekyuma ekitunga engoye ayambeire olugoye lwa langi endheru ekyuma kili mu langi ndheru, mu mikono gye agemyemu eghuzi.

Empologoma dhiri ku muti dhi ghumwire, omuti omunene omughanvu oguli mu langi eya kitakataka ne ya kilagala. Empologoma dhiri mu langi eya kitakataka.

Omukyala ali kumbali okwanandha ali kukuba ebifananhi, ayambeire akasala nkwagha akeirugavu ne sikati endheru yeru, omukyala alina ebikomo ku mikono gye.

Ngaali eri mu bendera ya Uganda. Eyemereiza omugulu mulala, ogundhi guli mu ibanga, erina ekala dhandaghulo, enderu, eya kyenvu, endirugavu ne myufu.

Abantu basatu ababiri bali kumbali okw'enandha omulala ali mu lyato eliri mu maadhi oghundi mukazi ebedye omwana omuto.

Enkoko empanga enene erina olusongero olumyufu ku mutwe gwayo. Bagisibye mu lulagala olwa kilagala ni kyenvu bagisibaku nekyayi ekikalu.

Ensenene badhigemye badhiteire ku kintu ekya langi eya bululu nga ensenene mulimu edha kilagala ne dha kitakataka.

Omusiri ogw'amagyani agalimibwa ku nsozi gali mu langi eya kiragala getoleilwa ekibira ekiri mu langi eya kiragala.

Elyato liri mu langi endheru nga lyetise ebya maguzi ebiri mu langi eya kiragala, eya kyenvu ne ya kitakataka. Nga mu maiso galyo eriyo amaato agandhi agali kutambula ku maadhi.

Omukyala abeese omwana ku mugongo ya siba ekitambalo ku mutwe gwe. Mu maiso ge eriyo omwana oghundhi aliyo ali mu lugoye olwa kyenvu.

Engudho dhiri kubita munsozi ne kibira, mulimu amayumba agalina amabati agakilagala na meeru. Mulimu emiti egirina amakola agakilagala.

Enhumba ya isubi nzimbe ya itaka omulyango gwayo mwigule, ghaligho ekidhomolo ni mumbali ghaligho akafumbiro kona ka isubi einhuma gh'enumba eriyo eisubi elya kiragala no muti.

Ekibira ekye miti, ekibira ekye miti kili ku lusozi nga ki bitamu no lugudho olweitaka nga kili kwakilwaku oluyi olundi akasana ni mu maiso ga kyo eriyo ensozi.

Omukono ogwo muntu nga agemye ekisasala ekye ndhuki ekili mulangi eya kyenvu ne ndhirugavu nga ayambeire gilavusi edha kasayi sayi nga ne ndhoki dhiri ku kisasala.

Omukyala omweru nga ali mu musili gwa dhuma ali kulambula dhuma ali mulangi eya kiragala, dhuma ya soghola.

Enduba eri kuvaayo nga eyase ku maadhi, nga eri mu langi eya kyenvu, nhe ya kachungwa.

Abantu babiri batyeime ku mugongo ogw'ekisolo ekighanvu nga kyemeleire nga abandi abantu abangi bali agho betegereiza.

Omwala ogw'amaadhi oguli kubita mu mabaale enho yegaviira eriyo ekibira ekiri mu langi eyakilagala, n'amabaale gali mu langi eya kitakataka.

Endhoki eri ku kimuli ekiri mu langi eya kyenvu. Endhoki erina obuviri obuli mulangi eya kyenvu ne endhirugavu

Ekikomera ekighanvu kilimu emiti egya kiragala nga mu maiso gakyo ghaligho bendera ey'eighanga lino.

Ekibuga nga kirimu amayumba ag'endaghulo, nga gali mu langi edh'endhaghulo. Mulimu enderu, edha kyenvu, edha kitakataka, nga mulimu....

Abakyala na basadha bali kutundha ebyamaguzi byabwe bambeire engoyi edhiri mulangi eyendhaghulo, mumbali mwa bwe eriyo emotoka eyamagulu amangi

Abazimbi abangi bali kuzimba eisinzizo abantu lye bagyamu nhe basaka musengwa. Eisinzizo lirina amabaati aga bululu nhe kala emyufu eri ku kisenge kya lyo.

Ekinoni kyebeta mpa abaana kyemeleire ghansi kili mulangi endhiriugavu, eyabululu n'omunhwa guliku langi eya kasayisayi, omunhwa gwakyo mughanvu

Emotoka eyabalambuuzi nga eyemeraile nga abantu baligho bali kugivamu, bali basatu oghundi ayambaile akafuulano kumutwegwe.

Abantu basatu nga kuliku aberu babiri no mwirugavu mulala nga bagemye emigo einhuma ghaibwe eriyo ekibira era abantu bano bonabona babese esagho dheibwe ku mi gongo.

Ekibooto ekya isubi, ekibooto ekinhenhe nga kiriraine emiti emighanvu egya kiragala. Nga ekibooto, mu maiso ga kyo ghaligho oluya olwa kitakataka n'obusubi obwa kiragala.

Enandha yetolweilwa ensozi nga dhiriku ekibira ne eisubi eliri mu langi eya kiragala.

Ebiwogo ebya menvu nga gaterebwa agho gali kutundhibwa gali mulangi eya kyenvu ne ya kilagala amenvu gano maangi.

Omukyala omusubuze ogh'amatooke. Nga ayemeraile ghegali nga asibye ekitambala, ekya bululu ku mutwe gwe, nh'ekisibiro ekya bululu mu nkendhe. Nga einhumaghe eliyo abantu abaliyo.

Olugudho luli kutambuliramu amamotooka amangi nga kumbali kwa lwo kuliku amataala agamanhi ge ndhuba ne miti emiingi edhiri mu langi eya kilagala ne nhumba kumbali kwalwo empanvu.

Obusisila obweisubi einhuma wa bwo eriyo ekibira ne bigogo biri mulangi eya kilagala mu maiso ga bwo waliwo oluya ne kimuli.

Olugudho olw'olutindho olw'ebyuma olusala amaadhi amangi, mu mbali mwalwo eriyo eisubi erya langi eya kiragala

Endhoki eri ku kimuli ekye kala eya kyenvu ne ndheruyeru. Endhoki eri kunuuna omudenene mu kimuli.

Abantu batyaime mu lyato nga oghundhi ali kukuba enkasi, elyato liri mu langi eya kitakataka. Ali kukuba enkasi ayambaile akagoye ka kasala nkwagha, kali mu langi endhirugavu.

Engoye dhiri mu langi edendha ghulo endheru, eya kyenvu, eya bululu, eya kasayisayi ne nkofira byanikibwa ku ghaya ni ku miti.

Eidhuka elyebyambalo ebyabakazi, biri mu langi edhendaghulo nga mu maiso ga lyo ghapakinzegho pikipiki n'akati aka kiragala.

Omwana omuto ayemeleire emigongo ghe eriyo amanda agali ku tundhibwa. Nga einhuma ghe eriyo abasaadha abatyaime yo ku ntebe.

Omusaadha asuntumeire ali ku londa amagyi bwagata mukavera. Omusaadha ayambeire esati ndheru ne mpale yakitakataka ne ngeito dhona dha kitakataka.

Omusaadha eyesabike ebintu ebyeru ku mutwe gwe ni ku mubiri, ku mikono. Aligema endhoki edhiri mu kintu, kibokisi ekyeru.

Abantu bali kulyato mukasera aka kanzimye nzimye nga kalaga endhuba nga eri kuvayo. Endhuba eri kwaka elangi eya kyenvu ne ya kasayisayi. Amaadhi galiku amayengo.

Endhoki eli ku kimulib ekya kyenvu. Endhoki eli ku kinunamu omudenenhe etwale mu kiyumba kyayo. Endhoki eli mu langi endhirugavu, endhoki erina ebiviiri ku mubiri gwayo.

Omusaadha omusubuze ogha matooke ali kisilingisa amatooke ge ku gaali einhuma ghe elikuvayo abasaadha babiri abali kwidha gyali na bakazi abali kuva ere abava gyagya.

Ekizimbe ekighanvu einno ekili ku zimbibwa nga kiliku ebigoye ebiri mu langi eya bululu ne kizimbe kili mu langi eya kitakataka

Eidhuka erye bintu ebikalu ebyo kulya nhe byo kunhwa ghaligho ebidhomola ebiri mu langi endheru nhe ya kyenvu nho bugaali obupakingibwa gho.

Abakyala abangi abambeire engoye ne bintu bye basibye ku mitwe gyabwe, edhili mu langi eya bululu, endhirugavu, eya kasayisayi.

Eikunganhiro ery'emotoka, motoka nhingi, edhitambuza abantu nga dhiriku nh'obupandhe. Era nga mulimu n'abantu bangi abali kutambula nga banoonya wa webali menti okuba nga bagya.

Omukono ogw'omusaadha nga alina esaawa ku mukono gwe n'ebiviiri ebiri mu langi enderu. Nga agemye akati ak'eilobo nga ali kuloba mu maadhi.

Omwisuka ali kutunda ebyamaguzi, mu maiso ge eriyo emotoka n'ogha bodaboda abali kuvaayo, emotoka eri mu langi ndheru.

Omukyala nga abese omwana ayambaire olugoye olweru no mikyala ayambaire olugoye olwirugavu.

Emikono egy'omuntu nga agemye eisimu na kaghandikiso mu mikono gye. Mumbali mu maiso ge eriyo ekyuma ki kabwidhibwidhi n'obugilasi obwo ku maiso.

Abaana bataanu nga bava amaadhi, abana betiise ebidhomolo ku mutwe, omulala ataile ku gaali, ali kusiringisa, bali kugya mu kasiko akali mu langi eya kiragala.

Amaato gali ku maadhi gali ku seyeya, gali mu langi edh'endhaghulo eya bululu, eya kilagala, eya kitakataka nga ni ghangulu ghago eri bulukilayo ebinonhi.

Omukyala agemye akadhome ak'eidhagala akali mu langi ya bululu, ku mukono gwe kuliku akagheta, omukyala ayambaile olugoye olwirugavu.

Ekibira eky'emiti, ekibira kili ku lusozi, ekibira kyona kyona kya kiragala nga no lusozi luliku obusubi bwa kiragala n'obwa kitakataka.

Akaseera akendhuba nga eri kuvaayo eri kwaka elangi eya kyenvu n'eya kasayisaayi, eri kwakira ku miti egiriku akazikiizazikiiza.

Omusaadha ayemeraile ku lyato lyebasibye kumbali okw'amaadhi nga liri mu langi eyakitakataka, eya bululu, nga amaadhi gali mu langi eya bululu

Eirike lityeime mu nsiko lye ghuninkilire, liri mu langi endhirugavu litoire omutwe lyata ku kibega kyalyo, gheliri ghaligho ensiko eya kiragala.

Elyato elya byamaguzi nga liri kutambula ku maadhi, eriri mu lang eya bululu, eya kyenvu, eya kitakataka. Eryato riri mulangi enderu mu maiso galyo eriyo amaato agandhi.

Embuzi enhingi dhiri kulumukira mu lugudho dhiri mu langi endheru, eya kitakataka, endhirugavu. Einhuma yedhiva eriyo ekibira ekili mu langi eya kiragala

Egaali ey'omwosi nga mpaavu mu maiso gaayo ghaliyo langi eya kyenvu egaali enho nga eri kutambula ku bikompolo ebye byuma.

Akanoni kebeta akasunsuni nga kali ku nnundo eyeitoke eri mu langi eya kasayi sayi, kali ku bimuli ebye nundo kali kununamu omu dhenene, akanoni kali mu langi eya bululu ne ndhirugavu.

Omusaadha ali kwokya ebyuuma. Omusaadha ayambaile akafuulano aka kasayisaayisaayi nakatisati ekeeru. Ayambaile empale endirugavu nengaito endirugavu.

Eigongolo nga liri mu langi endirugavu ne ya kyenvu, nga lyezinze wansi aghali obusubi obwa kiragala nh'ekitakataka.

Engoye edh'abantu nga dhiri mu langi nnhingi nga mulimu endheru, emyufu, eyakyenvu, eyakitakataka ne ya bululu nga dhiri awo badhitimbye.

Omwaana eyetwise omugugu olweigulo egulo, alikuva kulusozi nga aserengeta eika. Enhuma we wangulu eriyo emiti ejigemyeku olufu.

Abaana abeisomero nga bali mwidhinisa bali kulengeza bambeire eyunifoomu eya bululu nhe sati eya kasayisayi, abaana basanhufu inho.

Omutunzi owekyalani ekili mu langi endheru nga agemye olugoye oluli mu langi endhirugavu kumbalikwe ghaligho olugoye oluli mu langi eya kyenvu ne ya kasayi sayi.

Empologoma ey'omusinko, eyemeleire mu kasiko akali mu langi eya kiragala, empologoma eri mu langi eya kitakataka.

Eiva litereibwa mu butaasa Buli mu langi eya kiragala, eya kyenvu, n'eya kasayisayi. Nh'obutaasa bulimu langi eya kiragala neya kasayisayi n'endheru.

Ekibuga ekilimu ebizimbe ebighanvu ebiri mu langi endheru, eya kasayisayi ne ya kilagala ni bululu.

Omusaadha eyemeleire kumbali okwe nhandha nga ali kuloba agemye n'eilobo mu mikono gye. Lweigulo igulo nga ne ndhuba eli kugwa , endhuba eyase ku maadhi.

Abasaadha babiri betise ensagho ku migongo, bagemye ne miigo mu mikono gyabwe. Oghundhi yetise ensagho nga ya kyenvu oghundi nga ndhirugavu balikugya.

Ebisolo ebya mu nsiko byetegereiza mumbali mwa byo nga eriyo ekintu ekiri ku vayo, biri munsiko eya langi eya kitakataka ne ya kiragala ebisolo biri mu langi eya kitakataka.

Omwoki owe nkoko nga ali kwokera mu kyuma ekya masanhalaze nga ayambeire olugoye olweru emberi ghe oba mumbali ghe eriyo abantu abatyeime yo.

Eitundiro eryebibala ebyokumuti nga biri mu langi edhendaghulo, eya kiragala, eya kasaayi, eyakyenvu, ndirugavu nga birambikibwaku emighendo kwebigulilwa.

Eisinzizo einenhe erya lawunda liri mu langi eya kitakataka ne ndheru amabaati ga kiragala, lye tolweilwa obuti obwa kiragala.

Amayumba gali kumbali okw'enandha getolweirwa ensozi nha maadhi, enhumba dhili mu langi endheru nh'amabaati gona mu langi endheru mu maiso galyo ghaligho obuti obuli mu langi eya kiragala.

Ekibira ekye miti egiri mu langi eya kilagala nga emberi ghagyo eriyo akasana akali kwakirayo mu langi eya kyenvu ne ya kasayi sayi.

Ekibboto ekizimbe mu isubi, ekibboto kisumintinge wansi einhuma ghakyo eriyo ekibira eky'emiti ne bigogo biri mu langi eya kiragala.

Abasadha babiri batyeime mulyato bali kuvuga tibambaire saati kumubiri gwabwe bali mu lyato erya kilagala na amaadhi amangi nga galeire.

Ekibira ekinene eky'emiti egili mu langi eya kiragala ne ya kitakataka kumbali kwakyo wabitawo olugudho.

Omukyala na baana bali kulima mumusiri gwa kabegi bagemye embago bona bona. Omwaana omuto ayambeire omudhozi omumyufu oghundi yayambala gwa kitakataka. Omukazi asibye ekitambala ku mutwe gwe.

Omukyaala omukaile ali mu musiri ogwemere nga yesibye akatambala akakyenvu n'ekimyufu agemye embago nga ali mukulima, yesibye akalesu munkende.

Emikono egy'omuntu nga agemye ensenhenhe, edhiri mu langi eya kitakataka ne ya kiragala nga adhitoileku amooya gaadho.